Kuni fakkiidha. Innis kan agarsiisu fakkii shamarree tokkoo fi dhiira gaggeessu tokko yeroo isaan itti wal cina dhaabatanii suuraa ka'an irraa kan fudhatamedha. Innis suuraa baay'ee bareedudha.